Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe kletsifɔ dzi eye kotoku ʋi etɔ̃ aɖe le wo gbɔ eye teƒea ƒo ɖi eye ɖeviawo ŋutɔ hã woƒo ɖi siwoe be womenya le kpɔkpɔm o.

Dɔwɔla etɔ̃ aɖewoe nye esi, wole dɔwɔƒe, wo katã wole awu tsrɔlɔ me eye wodo asiwui. Asiwuie ɖeka sɔ kple ame ɖeka ƒe awu si wòdo. Wo katã wole kuku ʋɛ̃wo me.

Dɔwɔla aɖewo nye esi le dɔ wɔm tso sola ŋuti eye wome etɔ̃ ɖɔ kuku si le aba amakpa ɖiɖi ene eye ɖewo gado awu ɖe awua dzi. Wole xɔ aɖe tame.

Watse kple abladzotɔtɔ, koklozi ɖeka le eŋu, ama kple sabalatsotso hã le edzi. Makroni hã kpe ɖe eŋuti.

Dzo bi xɔ aɖewo kple ŋu aɖewo le mɔdodo aɖe gbɔ eye dzidzɔ ga le tutum le teƒea si fia be edzoa mekpɔ tsi haɖe o.

Ame hatsotso aɖewo le ameɖibɔme eye amekukuɖaka ɖeka le wogbɔ, Ame aɖewo le awu yibɔ me eye ame aɖewo nɔ anyi eye gbadagbawo alo asrafowo le ame aɖe ŋuti dzɔm le ameɖibɔame.

Ŋutsu tsitsi ɖeka kple ɖevi aɖewo le nusrɔ̃m, wole nu srɔ̃m ku ɖe kaɖi ŋuti, si gbeɖo ɖevi ɖeka aɖe le wogbɔ eye ŋutsua le klotsinu eye ɖevia ɖewo le klotsinu eye ɖevia ɖeka medo awu o